Minenna gallani mine, mineho yaa mayyate, gallani mini yaa hiittoho, mininna gallani mini badooshi maati, mineho mayi horo noosi ,minu minama hoogiro mayi daano ?

Baadi cagga maaho ikitano baadi xagga horonsinsnihu maahoti baadi xagga horonsira hongiro mayi daano baadi xagga hiiko mani horonsirano yite asawato.

giwirinna giwirinnaho yaa mayyaate? giwirinnu hiittee baattora famanno? giwirinnu baatto loosire galate? giwirinnu saada allaa'le gala ikkitannokka?

Daganna maatte, dagatte yaa mayate, maattette yaa mayatte, daga mayi horo uyitanno, maatte manaho mayi horo uuyitano, dagatenna maattette mereeronsa mayi badooshi no

Sicconna badooshe, siccoho yaa mayaate, siccuyiti horosino maati, siccu hoogiro manu makano, sicconna badooshe isi mitohonso babaxitino woro woyi babaxitino horo noosi

Minenna gallanni mine, mineho yaa mayyate, gallani mini hiittoho, gallani mine maa assinanni, gallani mine mayinni loonsanni ,minu yaa maati ?

Dagana maate dagate yaa mayate maatete yaa mayate dagatena maatete merero noo badoshu maati dagatena matete afinemo horo maati daga.

daganna maate dagate yaa mayaate maatete yaa mayaate dagana maate mayiini bandanni daga maatewichini mayiini badhitanno maatete yaa mayaate daganna maatete badooshi maati

kalaqonna qoxeesa kalaqonna qoxeesa yaa mayaate kalaqote yaa mamii kalaqaminorichooti qoodheesuno kolaqo badooshi maati kalaqoyiihu bunshese maati qooxeesuitino bunshe maati

Ijjaara, ijjaaraho yaa maati, ijjaara ijjaaranohu ayeeti, ijjarra ijjaareenna mayi lexano, ijjaara ijjaara hongenna mayi hooganno, ijjaaru maaho kaalanno, ijjaara ijjaarahu ayeeti

ko"ate ko"atete yaa mayaate ko"atenniti horose maati ko"ate loonsannihu mayiiniiti ko"ate loosannohu ayiiti ko"ate loonsannihu mamaati ko"ate heera hoogguro makinanni

owante owantete yaa mayyate owaante owaatannohu ayeti owaantetenni owaatame hagiidhino manchi ayeti gobankera owaante owaatame hagiidhino manni

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnichi mayinni baxxanno mini uduunnichi mine horoonsi'nayiho biirote uduunnichi mama horoonsi'nayiho lamunkuta mittimmansanna badooshshensa kulatto

Odoo odoote yaa mayate odoo odesinanihu ayirati odoo odesanohu ayiti odoo odesano mancho ayiti yinani odoo mayinite hagirunitenso dadilunite.